Abaghala bali basatu bonabona betwise obudhimola era bava maadhi aye oghundhi ye twise akadhomola akandhi ya kagema mumukonho alinha aka sikati akeirugavu nha katisaati akabonhesa omugingo nga era ka bbululu.

Omukazi ali kwegeresa mwaana kunhaba mungalo, omwaana gwali kwegeresa ayasaime omunhwa akadhozi kavaire emikonho gyako mi myufu, omukazi ayambaire akatengi ka bbululu omudhulufu.

Ebikmo ebingi bye bata ku mikonho biligho bingi ghaligho ebya kasayi nga mulimu olwa bbululu, ghabamu ebya kyenvu, ghabagho ebya paapo byona byona babighandhiseku ebigambo.

Abantu bangi bali mu tenti abandhi bali oti bagemye ekitabo, bino ebitabo byebakozesa mu makanisa nga bali kubulira abantu ekigambo kya katonda. Oghundhi alaga nti ali bagema ebifanhanhi oba okubagema obutambi.

Akanhonhi kali nh'omunhwa musongovu nga mwirugavu, kumpi n'omunhwa mu maiso ghonaghona ku mutwe ka bbululu, aghairaku ka kasayi era nga kemereire ku kiswa , ekiswa ekiri mu nsiko mu isubi lya kiragala.

Ekiffo mwebatundira ebintu eby'endhaghulo. Ghaligho obupakulipakuli ghabagho enkwanzi dhino dhebafuwa ghabagho n'amabuga.